Barkanmu da warhaka. yau zan magana ne a kan yanda ake yin cincin production. Watakan shi cincin production na nufin samar da garin da ake amfani da shi wajen yin cincin. a na yin wannan zane ne ta hanyan haɗa kayan abinci kamar fulawa, sukari, madara, gishiri da wasu kayan haɗi. Sannan a markaɗa su tare da sarrafa su domin samar da gari mai inganci da saukin amfani wajen yin cincin. wannan gari yana taimakawa wajen sauƙaƙa aikin yin cincin musamman ga masu sana'a da kuma masu ɓukatar sauran dafa kayan ciye- ciye. Ma'ana masu yi don kansu su ci. To matakar samar da garin cincin na farko za a samo kayan haɗi kamar yadda na faɗa a farko fulawa, sukari madara gishiri man gyaɗa da kayan ƙamshi. Akwai kuma kayan haɗi, shine wanda za a samu kwano ko inji a haɗa su a tabbatar da cewa dukkan sinadarin sun gauraya sosai domin samun ingantaccen gari na gari. Sai aka ce busar da kayan haɗin idan an gauraya da an gama gaurayawa ana iya busar da garin domin hana shi yin kunburi ko ɗaurewa. Wannan matakin yana taimakawa wajen tabbatar da cewa garin zai kasance a bushe kuma mai sauƙin ajiya.

Barkanmu da warhaka zan yi magana ne akan yadda ake samar da garin fuffu wato fuffu stock production. A hausance yana nufin samar da garin fanke hanya ce ta hada sinadarin da ake amfani da su wajen yin fanke domin sauƙaƙa da saurin dafawa. Garin fanke yana taimakawa wajen rage wahala hada kayan hadi a kowane lokaci, musamman ga masu sana'ar kayan ciye-ciye da kuma masu buƙatar yin fanke cikin sauƙi. Matakan samar da garin fanke, zubar kayan haɗin ana fara samar da garin fanke ta haɗa sinadari da suka hada da fulawa yis, sukari gishiri, madara da kima wani abu da ake ce masa gyaɗar miya ta Hausawa wato a turance white meat .kayan haɗi bayan an haɗa bayan an auno ana gauraya su cikin kwano ko injin hadawa domin a tabbatar dukkan sinadarin sun gauraya sosai. Busar da kayan haɗin, idan ana gama hada kayan hadin ana iya busar da shi domin hana garin yin laushi ko haduwa wato a turance Lams. Wannan mataki yana tabbatar da cewa wato garin zai kasance a bushe kuma mai sauƙin ajiya. Markaɗawa da tantancewa ana Markaɗa abu ta hanyara amfani da injin Markaɗa ko blender don samun laushi, bayan haka ana tace shi a matattara domin a cire wani yanki mai girma ba Markaɗe sosai sai a shirya a ajiye. Bayan an gama an Markaɗe sai a tace ana shiryawa cikin akwailti mai rufi ko leda domin kare shi daga danshi ko ƙura, ana iya saka a sayar da shi a kasuwa ko adana shi don amfani a gida.

Barkanmu da warhaka zan yi magana ne akan a bull of catch wato wani nau'in kifi da ake kamawa daga ruwa kuma yana daga cikin kifaye masu daraja a kasuwanci da kima abinci. Wannan kifi yana da ƙyaƙƙyawar launi da nau'in fata mai laushi wanda ke sa shi ya zama abinci mai ƙyau ga masu sin cin kifi. Ana kamawa da sarrafa shi a bull of catch din wannan kifi ɗin domin sayarwa a kasuwanci ko dafawa a gida. Yana da wadataccen kitse mai ƙyau mai gatari wanda yake taimakwa a lafiya jiki musamman ga zuciya da kwakwalwa. Shi kifin nan nau'i ne da aka fi sani da mai suna da kifi mai fuskantar mage, saboda yana da gemu kamar na mage a gefen bakinsa. Wannan nau'in kifi yana rayuwa kuma yana fuskantar koguna da ƙoramai. Siffofin kifin nan fata mai laushi babu farce wata skills a jikinsa sai fata mai laushi. Gemu yana nufin visus yana da vadels kamar gemun baki wanda yake amfani da su wajen jin warin abinci a cikin ruwa. Launin yan aiya kasancewa blaunin ruwankasa baki ko launin toka dangane da nau'in da yake da muhalli a ciki. Tsawon ruwa ba ya iya rayuwa na shekaru da dama musamman idan yancikin ingantaccen muhalli. Idan ana samun nau'in kifin nan iri-iri kamar su African catfish da su catfish da ake kiwo a Nijeriya da wasu kasashen.

Kwallon ɓaushe wato African fair. Kwallon baushe wanda ake kira obio yarbance da igbo kuma a turance a kira shi da African fair. Wata 'ya'yan itace ne da yake fitowa a yankunan Afirika musamman a kasacen yammavin Afirika kamar Nijeriya, Kamaru da Ghana. Wannan 'ya'yan itace na da laushi mai kitse kuma yana da matuƙar amfani ga lafiya. Siffofi da bayani kan African fair. siffa yana da kamar kwai ko koren tumatur a lokacin da bai nuna ba yana da launin kore mai duhu idan ya nuna yana canzawa zuwa launin shuɗi mai haske, cikin yana da naman 'ya'yan itace mai taushi da mai.mai yawa. Wanda ke da ɗanɗano mai ƙyau, tsawon itacensa yana iya girma zuwa. Kimanin sha takwas zuwa ga arba'in millimetre kenan ƙafa sittin zuwa ɗari da talatin. A wssu lokutan ana iya dafa shi kawai kafin a ci shi,. A Nijeriya musamman a kudancin Kasar ana cinsa ne da mai a kum ci shi da kwai.

Kankana, kankana wata 'ya'yan itace ce mai daɗi da ta ƙunshi ruwa da yawa, wacce ake samu a wurare masu ɗimi kamar Nijeriya da sauran yankunan Afirika. Ana yawan cin kankana don jin daɗi da kuma ɗanɗano da amfani da take da shi ga lafiya. A turance ana kiranta water melon, siffofin kankana: sifa ta farko kankana tana da siffa da ta zageye take da a zagaye round kenan ko ɗan doguwa mai tsawo kenan. Dangane da nau'in kankana, naui kuma tana da launin kore mai duhu da wasu layuka masu haske yayin da launin cikinta yake da ja ko ruwan hoda da ɗan yawwa haka, kayan 'ya'yanta yana da ƙananan irin a cikinta masu launin baƙi ko fari. Akwai nau'in kankana da ba su da iri wato seedless water melon. Kankana tana ƙunshe da kusan 92% na ruwa wanda yake sanya ta zama abincinke sanyaya baki. Yadda ake cin kankana, ana ci kankana musamman a lokaci zafi domin sayaya, ana iya haɗa ta da wasu ya'yan itatuwan domin yin fruit sallat ana markaɗa ta domin wato melon mix mai daɗin da ƙara lafiya. To kankana dai water melon ita ce dai ruwa.

Dankali wato potato yadda ake cire amfanin gonarsa. Hankali wata irin kayan marmari ne da ake nomawa a gonaki wanda yake da yawan sinadarin carbohydrate, wanda ke ba jiki kuzari a turance ana kisan potatoes. Bayan girbi yan ada mahimmanci a shirya kuma a adana dankali domin kauce wa lalalcewa. Yadda ake girbi da shiryawa da dankali, girbin dankali ana girbin dankali ne bayan kwana uku zuwa hudu bayan watanni da shuka shi. Dangane da nau'in da aka shuka, ana amfani da fatanya ko injin girbi a tono shi daga cikin ƙasa. A lokacin girbi yana da ƙyau a guji yanka dankali da fatanya ko wuƙa domin ka da ya ruɓe da wuri. Na biyu shiryawa, yadda ake shirya shi a cikin buhuhuna, bayan girbi ana barin dankalin ya bushe a inuwa na tsawon kwanaki biyu zuwa uku domin rage danshi da kafafa fatansa ana tace dankalin domin ware waɗanda duka samu rauni ko suka rube domin ba sa daɗewa idan aka ajiye su da lafiyayun dankali. Ana sanya su a cikin buhu kwali ko container da ke sa iska mau ƙyau domin hana dankalin yin zufa da ruɓewa. Ana kiyayen hanyoyin jigilar sa somin ka da ya sama matsala ko ya farfashe.

Bannerscorn wato rumbu na masara, rumbu na masara wani wuri ne da ake ajiyar masara bayan an girbe ta daga gona, a turanace ana kiransa banners corn. Rumbu yana da matuƙar mahimmanci domin kare masara daga lalalce musamman kwari da zafi idan ana son ajiye ta na dogon lokaci. Yadda ake yara masara a rumbu na farko dai girbin masara. Ana girbin masara bayan watanni uku da shukawa. Dangane da nau'in da ake shukuwa, masara tana nuna tana da busasshen ɓawon waje kuma tafi saukin cirewa daga sandarta. Na biyu shiryawa kafin a ajiye, bayan an girbe masara ana iya barinta a bushe domin rage danshin da ake cinta. Ana cire masara mai kyau ko waɗanda ƙwari suka ci don su lalata sauran masarana, ana iya cire masarar ko dai a barta cikin kwari ko dai a cire ta gaba ɗaya daga sandarta. Na uku a jiyar masara a rumbu ana ajiye masara. Ana gina rumbu na gargajiya da ita ce ko bulo tare da iska mai ƙyau don hana yawan danshi wasu lokacin ana ƙulle masarar da igiya tare da sandarta sannan a rataye ta a sa a rumbu tare da sandarta don bushewa.

Goro mai ɗaci wanda akafi sani da kola not. Wani nau’in tsabace daga bishiya ana samunshi a yankun nan da suka na afirika musamman a najeriya, gana da kamaru. Wanna tsaba tanada ɗaci sosai amma ana amfani da itta a cikin al’ada ta magani. Bayyanar goro mai ɗaci yanda za’a ganeshi na farko dai yana da launi, yanada wani irrin launin ruwan ƙasa a wajen yanada ɗaci ciki yanada fari mai ɗan haske sannan suffarsa akwai ruwan kwai. Sufarsa Kamar tsawan sa kamar na ruwan kwai ko mai ko mai ɗaci ɗan kaɗa, sannan yanada ɗaci sosai idan aka taunasa amma da ɗan ɗano mai ƙayatarwa bayan an saba dashi. Sannan yanada matsakaicin girma ba Kaman goro ban a yau da kullum ba. amfanin goro mai ɗaci taimakawa wajen narkarda abinci, maganin tari da mura, ƙarfafa garkuwan jiki, maganin matsalar ciki, taimakawa wajen rage ƙiba, inganta ƙarfin jiki da kuzari. Na biyu ana amfani da itta a wurin al’ada ba bikin aure na sauran bukukuwa. Al’adan hausa da yarbawa. Sannan amfanin ta a al’ada kuma ana amfani da itta ne a wurin bikin aure da sauran bukukuwa al’adan hausawa da yarbawa sadaukarwa da ibada.

Boiling water ma'ana ruwan dake dafawa ruwa mai zafi. Ruwa mai zafi na nufin ruwan da aka tafasa ko aka ɗinɗima har sai ya kai wani mataki mai girma da haddasa tururi, wannan yanayi yana faruwa a lokacin da ruwa ya kai ma'aunin tafasa wanda yake faruwa a ma'auni 100° Celsius. Yadda ake tafasa ruwa akwai hanyoyi daban-daban na tafasa ruwa ciki har akwai amfani da wutar gas da wutar lantarki da itace ko coal ko garwashin wuta. Amfani da ruwa mai zafi, kettle da rana. Alamomin ruwa mai zafi, ruwa yana fara kankara da motsi za a ga wasu na fitowa daga ƙasar tukunyar zuwa saman ruwan, ana fitar da tururi zuwa saman ruwan idan an taba shi zai iya kona fata saboda tsananin zafi. Amfanin ruwa mai zafi. Tsaftacewa da kuma kara lafiya a cokin abinci a fannin lafiya a zamntakewa ta amfani da na gida. Hadarin ruwa mai zafi, ƙonewa, hazo mai duhu illar juyewa. Yadda ake kare kai daga jaɗarin ruwa mai zafi kar a bar yara su kusanci ruwa mai tafasa, saka amfani kayan kariya kamar towel domin rufe ruwa mai zafi, kar ajuye tukunya mai ruwa mai tafasa ba tare da dafe kasanta ba. A tabbatar an kashe wuta ko naurar ɗimama ruwa bayan ana gama amfi da ita.

Tsiron dake fitowa a jikin wata shuka. Wata irrin shuka kenan da ake amfani da itta a cikin girke girke musamman wajen yin abinci mai ɗan ɗanon kamshi. Ana samun wannan shuka a ƙasa daban daban kuma tana amfani wajen dafa abinci da kuma magani. Sannan bayyanan wennan tsiron akwai launi ganyen sa yanada kore duhu ko haske dangane dayinau’in irrin nau’insa sannan yanada siffa. Wasu nau’ikan suna da dogayen ganyen yanda keda sirara da kuma ɗan lankwasa, ɗan ɗano yana da ɗan ɗano mai laushi da kamshi mai daɗi wanda ke ƙara ingantawa abinci. Yanada girma wasu nau’ikan wannan tsiron suna da girma zuwa tsayi mai yawa, yanayin wasu shuke shuken a matsayin ƙanana. Amfanin sa yana amfani a abinci ana mafani dashi a girke girke, ana amfani dashi wajen yin furen shukan ɗan ɗano, ana amfani da shi wajen shayi da abubuwan sha, ana amfani dashi a magungunan gargajiya Kaman wajen taimakawa narkar da abinci a ciki, maganin mura da tari ƙarfafa garkuwan jiki saiƙaƙa ciwon ciki. Ana amfani a harkar kyau da lafiya, ana amfani dashi a cikakken kayan shafawa, ana amfani dashi a cikin turaruka.

By product of farm in Hausa. Kayayyakin da ake samu daga ƙwallon kwakwa. Gabatarwa: itacen kwakwa wata mahimiyyar bishiya ce da ake nomawa a yankuna masu zafi musamman Afrika, Eshiya, da Kudancin Amurka. Ana amfani da shi sosai saboda yana samar da abubuwa da yawa, waɗanda suke amfani waɗanda suke amfani a gefe, masana’antu da kiwon lafiya. Bayan samun man kwakwa ana kuma amfani da sauran sassan bishiyar don samar da kayyaki daban daban. Kayayyakin da ake samu daga itacen kwakwa: man kwakwa, shi ne manja kenan. Ana samunshi daga ƴaƴan kwakwa bayan an matse su, yana da launin ruwan ɗorawa ko ja. Ana amfani da shi wajen dafa abinci da kuma masa’antu, kamar masu yin sabulu da kayan kwalliya. Man kwakwa mai tsami ana samun shi daga kwakwa ko ƙwallon kwakwa bayan an yanka shi, yana da launin fari kuma yana da yawan. Ana amfani da shi wajen yin sabulu, kayan kwalliya da man shafawa. Kwallon kwakwa: bayan an fitar da man kwakwa mai daga ƙwaƙwalwar kwakwa sauran ragowar suna kuma abincin dabbobi kaman shanu, awaki da tumaki. Yana da wadataccen protein da ke taimakawa wajen girman dabbobi. Na huɗu, kwakwa. Na biyar ganyen kwakwa. Na shida itacen kwakwa. Na bakwai ruwan kwakwa, tushiyar kwakwa, fatar kwakwa, kwakwa.

Ma’anar kaskurof amfanin gona na kasuwanci. Amfanin gona na kasuwan yana na’in shuka ko amfanin gona da ake da ake nomawa ba cin abinci kawai ba badan cin abinci kawai ba said an sayarwa domin samun riba wannan nau’in amfanin gonan yanada mahimmaci a fanin tattalin arziƙi saboda yana taimakawa wajen samar da kuɗaɗen shiga Kaman da kuma ƙasashe gaba ɗaya. Nau’oin amfanin gona na kasuwanci suna da yawa kuma ana rarrabasu zuwa ƙungiyoyi daban daban kamar haka. Shuke shuken mai ƙarƙashin sa akawi kwakwa, gyaɗa, masara, riɗi, alayyaho,. Na biyu shuke shuken kayan sha akwai koko, kofi, shayi. Na uku shuke shuke auduga da yayi akwai auduga silak. Shuke shuke ganye koko. Sannan kayan kamshi tafarnuwa, kurkur da citta. Na biyar shuke shken ganye da kayan ittatuwa magwaro, lemon tsami, ayaba. Na shida shuke shuken abici mafi sauƙi da sayarwa shinkafa, waken soya, dankali.

Yaro a gona a ƙauyuka da yankunan yayyukan gona yara na taka mahimmiyar rawa inda suke taimakawa iyyaen su wajen ayyukan gona ko noma. Koda yake aikin noma baban aiki ne yara suna koyar darussa mai mahimmanci kamar ɗa.a, juriya, mahimmancin aikin hannu tun suna ƙanana. Bayayyanar yaro a gona zakaga suna sanye da tufafin aiki hanunsa na riƙe da kayan aiki cike da kuzari. Ƙafafun sa cike da ƙasa, fuskan sa ta bayya na fari. Ayyukan da yara keyi a gonaki. Shirya kayan aiki yara suna taimakawa wajen kawo kayan aikin noma kamar gari, lauje, kwano, ciyawa da mazubi. Sunna iyya gyara wasu kayan aikin ko kuwa manya dansu gyarasu. Suna shuka irri, suna taimakawa wa iyyayen su wajen watsa irri a ƙasa, suna ɗaukan ruwa suna shayar dasu shukan da ƙasa. Sannan akwai girbi na amfanin gona yara suna taimakawa wajen tsince masara,, gero, dawa ko riɗi. Sunna iyya tattara tumatur, tattasai, albasa ko barkonu daga goanki kayan lambu. Suna taimakawa wajen kwashe kayan daga gona zuwa wajen amfanin gona, sannan suna kula da dabbobi tattara ciyawa da tsaba gona.

Yaro a gona a cikin ƙauyuka da yankunan noma yara sukan tafi gona tare da iyyyen su domin taimakawa wajen ayyukan gona. Wannan yana basu daman koyan sana’ar noma haɗin kai ga iyyali da kuma jin daɗi na waje. Yaro a gona bayyanarsa, yandaza’a gane yaro a gona. Na farko dai za’a duba tufafin sa yaro yana sanye da kaya masu sauƙi Kaman riga da wando ko zani kuma wani lokaci yana saka takalmi ko kuma yana tafiya da ƙafafunsa. Na biyu akwai kayan aiki yana iyya riƙe da garman noma ko mazubi kokwano dan tattara amfanin gona. Yanayi idan rana tanada zafi yana iyya sawa hula ko rawani domin kare kansa daga rana. Kura da ƙasa fukarsa sannan akwai ayyukan da yaro keyi agona na farko shirye shiryen kayan gona, yana taimakawa awjen gyara gona da gyara filin da za’a shuka. Yana ɗako kayan aiki daga gida zuwa gona. Na biyu akwai shuka irri suna taimakawa wajen shuka masara, dawa, wake, gero ko kayan lambu, yana iya bin bayan babansa yana rufewa domin yandaake saka irri. Na uku akwai tattara amfanin gona yaro na iyya tsinke tumatur, barkonu da sauran kayan aikin lambu. Na huɗu kiwo da kula da dabbobi. Na biyar tsaftace gona. Muhimmancin da akesa yaro yana zuwa gona saboda na farko yana koyan illimi, yana ƙarfafa jiki, yana taimakawa iyyali sannan yana fahimtar mahimmancin noma.

Kifi da rayuwar ta a ƙarƙashin ruwa. Kulos ofofakat. Ma’anar kifi kifi wata dabba ce dake rayuwa ƙarƙashi ruwa tana numfashi ta amfani da gils kuma tana amfani da fuka fukanta wajen guntso ruwa a cikin ruwa. Ana samun kifaye a koguna, tafkuna da teku. Wasu nau’in kifaye suna zama a ruwan zafi asu kuma a ruwan sanyi. Bayani kan kifi da rayuwan ta. Kifi yanada jiki mai laushi ko mai kyalli wanda keda fuka fuki domin motsawa kamar dai irrin wannan yanada wahalan samu kama gashi mai kyau, sannan ana samun nau’in fata daban daban kamar masu fenti irrin wannan kenan da muke gami a kan wannan hoto, masu kyalli ko masu kwankwasa. Kifaye suna da idanu dake taimakawa masu ganin abinci da guje guje koda gujewa hatsari a cikin ruwa. Sannan na biyu nau’in numfashin kifi, kifi yana amfani gils inda yake tace oksijin daga ruwa wanda yake shaƙa kenan. Bakaman dabbobin dake numfashi ta hanci ba kifi bazai iyya ruyuwa a waje ba ruwa na dogon wani lokaci ba. Abincin kifi na uku wasu kifayen sunacin ƙananan dabbobi da suke cikin ruwa kamar inbatebirat da sauran kifaye ƙanan. Wasu kuma sunacin tsirrai da suke cikin ruwa, wasu kuma manyan kifayen sukecin nama suna cin sauran kifayen ƙanana, rayuwar kifi a ƙarƙashin ruwa, na biyar hanyoyin kama kifi. Na shida amfanin kifin.

Tarin koko wata hanyace na tattara da kwakwar koko baya anger beshi daga bishiya. Ana tattara kwakkwar koko a guri guda domin a barshi ya fara yoyar ruwan wanda ke taimakawa wangen haɓɓa ka ɗan ɗano da in ingancin koko kafin a busar dashi. Yanda za’a iyya tantance shi yanada launi mai sabo yanada launi mai rawaya mai duhu ko ruwan ɗaurawa. Amma yana iyya canzawa zuwa zuin ja yayin da yake raguwa wurin tsufa. Siffa ana yawaita tara kwakwar koko a cikin tudu mai girma don ya ragu da kyau. Yana da kamshi a lokacin da ruwansa ke fita da ɗan ƙauri ƙauri. Zafi tarin koko yanada zafi saboda aikin dake taimakawa wajen rarraba su. Hanyoyin siyar da tarin koko hanyar Tarawa wuri guda. Na biyu hanyar amfani da akwati. Mahimmanci tara koko inganta ɗanɗa. Canza launi, tsotsake bushewa, inganta ingancin koko. Matsalolin dake iyya sawa a shiga tarin koko, kwayoyin cuta da kwari, rashin iska mai kyau, ruwa da ɗanshi. To dai kammalawa tarin koko wata hanyace da ake amfani da itta wajen inganta ingancin koko kafin a busar dashi da kuma shirya shi dan sayarwa da sarrafawa ana buƙatab isashshen iska, tsafta da kulawa da danshi domin tabbatar da koko ya rabu yadda ya kamata kuma ya samar da ingancin ɗan ɗano mai kyau.

Ma'anar cocoa seed, cocoa seed ƙwayar cocoa itace kananan 'ya'yan dake cikin cocoa pot kwarya ko kwano na cocoa. Wannan ƙwayar ita ce tushin cocoa da ake amfani da ita wajen sarrafa chocolate cocoa foda da sauran kayan abinci. Ana samun ƙwayoyin cocoa a cikin ruwan tsami-tsamitsami mai ɗanɗano kafin a busar da su amfaninsu. Siffan tsarin cocoa seed tana da sifa mai sakaye ko ɗan murɗaɗɗidiya yana iya zama rawaya ruwan kasa ko sha shuniya bayan bushewa, kamar ko da kamar yadda kowacce 'ya'ya ke fatan cikin ta. Tana da fata wadda ke ƙara kareta daga cututtuka kafin a sarrafa ta. A kowacce ana samun ƙwayoyakin ta amam kaman guda ashirin zuwa hamsin. Matakin samarwa kawarya na cocoa, bayan girbi ana yanka ƙwayar na cocoa dan fitar da ƙwayoyakin cocoa daga ciki ana tattara su tare da ruwan tsamitsamin da ke kewaye su. Yan bushewar ciki wannan tsari yana faruwa ne a baya an fitar da ya'yan daga cikin kokon ana tara kwayoyin a wuri guda kamar a cikin akwatin ko ganye. Yana ɗaukar kwanaki biyar zuwa bakwai don ya kammala bushewar sa.

Ma’anar koko tiri. Bishiyar koko damahimmancin ta wata bishiyace mai tsayi dake samar da ‘ya’’yan’ koko ana dasata a yankunan dake da zafi da kuma damshi musamman a yankunan Afirika da kuma kudancin Amurka da Asiya wannan bishiya ittace tushen koko da ake amfani da dashi a duniya wajen yin cakulat da sauran kayayyakin sifar tsarin ta. Na farko shine tsawo bishiyar koko tana iyya kaiwa mita huɗu zuwa takwas. Ganyayyaki tanada ganye masu launin kore mai duhu dake taimakawa wajen ɗaukan hasken rana. Fure tanada ƙananan furanni ma rawaya, ruwan ɗorawa ko farare wa ‘yan’da ke girma a gikin reshe bishiya kai tsaye. ‘ya’’ya’ tanada girma daga jikin bishiya tana iyya zama rawaya jako ruwan ƙasa yayinda take girma. Mataka girma shuka da girman shuka bishiyan koko tana fara girma daga kwayar koko da aka dasa a cikin ƙasa mai kyau, yaba ɗaukan shekaru uku zuwa biyar kafin ta fara fitar da ‘ya’’ya’. Fure bishiyar tana fitar da ƙananun fure wanda kec samun folinashon ta hanyar kwari kamar tururuwa, bayan folinashon furen na bushe kuma koko bot tana fara girma daga jikin bishiyar, girma da isan girbi rayuwar bishiyar koko ɗin.

Kokonut tiri a hausa bishiyar kwakwa da mahimmancin ta. Ma’anar kokonut tiri bishiyar kwakwa wata doguwar bishiyace da ake nomawa a guraren dake da zafi da kuma ruwa mai yawa musamman yankuna bakin teku. Ana amfani da kwakwa wajen samar da ruwamai daɗi man kwakwa kayan abinci da sauran kayayyaki. Siffar tsarin bishiyar kwakwa tsawo tanada tsawo sosai bishiyar klwakwa tana iyya kai kita shabiyar zuwa talatin. Ganye tanada dogayen ganye masu launin kore wa’yan’da ke fifita Kaman ruwan famfo. ’ya’’ya’ kwakwa tanada sifar zagaye da ɗan tsawo da fata mai kauri a ciki tana da ruwa da naman kwakawa mai amfani. Rayuwar bishiyar kwakwa da matakin girma shuka da girman shuka ana dasa kwakwa daga ‘ya’’yan’ kwakwa da aka aje a ƙasa mai ruwa da zafi yana ɗaukan shekaru biyar zuwa bakwai kafin ta fara fitar da ‘ya’’ya’. Fure da samuwar kwakwa bishiyar tana fitar da ƙananan fure fure waɗan da ke samun folinashon daga iska ko kwari. Bayan folinashon ‘ya’’yan’ kwakwa suna fara girma a jikin bishiyar, girma da issan girbi tana girma har tsawon sha huɗu zuwa sha huɗu watanni kafin ta issa girbi idan tagama girma tana canza launi daga kore zuwa ruwan ɗaurawa ko shuɗiya. Rayuwar bishiyar kwakwa bishiyar kwakwa na iyya rayuwa har tsawon shekara sittin zuwa tamanin dukda haka tana fitar da mafi yawan ‘ya’’yan’ ta a cikin shekaru talatin zuwa arba’in nan a farkon rayuwanta.

Kokonut fosel. Siyar da kwakwa a hausance yana nufin kasuwancin da akeyi da ‘ bishiyar kwakwa domin amfanin da suke dashi a abinci, masa’antu da sauran fannoni. Ana sayar da kwakwa a kasuwanni shaguna da wuraren da ake sarrafa kayan gona iri irrin kwakwa da ake siyarwa akwai kwakwa mai ruwa wannan nau’in kwakwa yanada ruwa mai daɗi a ciki ana saidashi a kasuwanni wuraren shan abunsha. Na biyu kwakwa busashshiy wannan ittace kwakwar da aka busar dan amfani da cinnamon ta ana amfani da itt wajen yin abinci man kwakwa dakayan kwalam. Garin kwakwa ana murkushe manam kwakwa dan samar da garin sa da ake amfani dashi wajen yin biskit da sauran kayyakin abinci. Man kwakwa ana fitar da man kwakwa daga naman kwakwa dan amfani dashi a kayan shafe shafe. Hanyoyin sayar da kwakwa sayar da kwakwa a kasuwa, sayar da kwakwa a masa’antu, sayar da kwakwa a intanet. Amfani kasuwancin kwakwa samar da kayan abinci, samar da kuɗaɗen shiga, inganta lafiya. a ƙarshe dai sayar da kwakwa a kasuwanci nada matuƙar mahimmanci dake samar da abinci, kayan kwaskwarina da magunguna. Ana sayar da itta a kasuwanni masa’antu da shafukar intanet da kae amfani da itt awajen sarrfa man kwakwa, garin kwakwa da sauran kayayyaki na mafani.

Kon fam a hausance gonar masara. Ma’anar gonar masara wurine da ake noma masara dan amfanin abnici, kiwo da masana’antu. Masara wata mahimiyyan hatsice da ake nomawa a yankunan da keda zafi da danshi kamar nageriya da wasu ƙasashen afirika. Siffa da tsarin gonar masara. Girman gonar masara tana iyya ƙanana wanda manoma ke amfani dashi ko manyan filayen noma da ake amfani dashi dan kasuwanci. Shuka ana dasa tsaba irrin masara a cikin ƙasa mai kyau. Tsayin shuka masara tana iyya kaiwa mita biyu zuwa uku dan gane da tsarin irrin masaran da aka shuka. Furen masara ana samun fure a tsarin saman masara wanda ke taimakama wagen samar da ‘ya’’ya’. ‘ya’’yan’ masara masara tana girma ajikin bishiyar ta tanada huska da huhhuka dake kare tsaba. Matakin girbe masara na farko shuka tsaba ana shuka tsaba a lokacin damina ko lokacin da ake da ruwan sha mai kyau ana shuka irri da tazara mai kyau dan samun cigana mai kyau. Na niyu luka da masara ana amfani da taki domin ƙarfafa girman masara ana da ciyayi da kwari domin hana lalacewan masara. Na uku girma da balaga masara tana girma cikin wattanni uku zuwa shidda dan gane da nau’in da aka shuka idan ta balaga huskanta yana bushewa kuma launinta yana canzawa daga kore zuwa ruwan ƙasa. Na huɗu girbi anayin girbin masara ta hanyan cire ‘ya’’yan’’ daga jikin shuka a wasu lokuta ana barin masaran tana bushewa kafin acireta daga huskanta.

Corn harvest a hausa ma’ana girbi masara. Girbin masara yana nufin tarawa da cire ƴaƴan masara daga gonar bayan sun gama girma wannnan mataki yana da mahimmmanci domin tabbatar da cewa an tattara masara a dai dai lokacin da ta shirya don amfani ko siyarwa. Alamomin masara ta ta isa girbi, masara tana nuna alomomin cewa ta shirya girbi idan huskarta ta bushe, launin huskanta dake rufe masara na canzawa daga kore zuwa rawaya ko ruwan ƙasa, tsiron masara ya fara disashewa ganyen masara ya fara bushewa, ƴaƴan masara sun cika idan aka matsa ƴaƴan masara basa fitar da ruwa ko ba dai sa fitar da ruwa sosai, ɗorawa, ɗorewan ƴaƴan masara ƴaƴan suna yin ƙarfi kuma basa da sauƙin farfashewa. Hanyoyin girbin masara, na farƙo ana girbin masara da hannu, amfanin ana amfani da hannu wujen cire masara daga bishiyarta, ana cire huskanta a hankali domin adanata cikin inganci. Na biyu girbi da da inji, ana amfani da combine harvester dun girbin masara a manyan gonaki wannan hanya tana saurin girbin da rage ɓarnan masara. Mataki bayan girbi, busar da masara cire tsaba, adanawa, siyar da masara. Mahimmancin girbin masara, samar da abinci, amfani a kiwo, tattalin arziƙi, amfani a masana’antu.

Ma’anar kurof amfani gonada mahimmancin sa. Kurof yna nufin shuke shuke ko amfanin gona da aka nomad an abinci, kiwo, masa’antu ko siyarwa. Wannan ya haɗa da nauin hatsi, kayan lambu, ittatua da tsire tsiremasu amfani daban daban. Nau’oin amfanin gona na farko dai ana amfanin gona na abinci wa’yan’da sune amfanin da ake nomad an abinci. misali masara, shikafa, gero, dawa, alkama, wake da doya. Amfanin gona na tattalin arkizi ana noman su domin siyarwa da samun riba. Misali koko kofi, auduga, gyaɗa, tabaraku da roba. Na uku kayan lambu da roba wadannan sunada amfani a abinci da lafiyar jiki misali tumatur, albasa, tattasai, kabewa, ayaba, magwaro da inibi. Na huɗu tsire tsire na magani da masana’antu ana amfani dasu wajen magani da sarrafa kayyaki misali ganyen su, ganyen dogon yaro, tabaraku, da roba. Matakan noma da samuwar amfanin gona. Na farko ana shuka irri a ƙasa. Na biyu ana shuka irri. Na uku kula da shuka. Na huɗu girbi. Na biyar adanawa da siyarwa. Mahimmancin amfanin gona samar da abinci tatalin arziƙi, masana’antu da kuma rayuwar dabbobi.

A kurof nadis wathafun, In hausa amfanin shiya girbi. Ma’anar shi kenan amfanin gona da shirya girbi yana nufin shuka ko tsiri da aka noma wanda yakai matakin balaga kuma ya dace a cireshi daga gona domin amfani, sarrafawa da sayarwa. Alamomin amfanin gona daya shiya a girbe shi ko a girbe ta. Canjin launi yawancin shuke shuke suna canja launi idan sun shirya girbi misali akwai masara. Huskar data bushe daga kore zuwa rawa ko ruwan ƙasa akwai shinkafa kwayayen ta suna iyya yin launi rawaya mai duhu. Sannan akwai ayaba da mangwaro suna canzawa daga kore zuwa rawaya ko ruwan kalan lemu. Na biyu tsayuwar shuka da ganyen ta shuka yana dishashewa ko bushewa misali ganyen da’ama ko gero yanayin fari ko rawaya. Na uku ɗorewan ‘ya’’ya’ ko tsaba idan matsi ‘ya’’ya’ batasa fitar da ruwa sosai kuma suna da ƙarfi misali wake ko gyaɗa sunayin tauri idan sun shirya girbi. Na huɗu sauƙin cire ‘ya’’yan’ ya’’yan’ shuka a wasu shuke shuke kamar kwakwa ayaba da tumatur ‘ya’’yan’ sauƙin faɗowa daga jikin ittace idan sun isa yin girbi. Na biyar kwanjin girbi manoma da masa’antu sanayin kwajire girbi domin tabbatar da shuka ta shirya. Misali gonakin haɗe Kaman shinkafa da alkama anayin gwajin dantse.

Kurof unda atak a hausance ma’anarsa amfanin gona dake fuskantar hari. Amfanin gona dake fuskantar hari yana nufin shuka ko tsire dake cikin haɗari sakamakon kwari, cututtuka ko mummunan yanayi. Waɗannan hare hare na iyya rage girbin da za’a samu, lalata amfanin gona ko kuma hana shuka ta girma. Nau’in hare haren da amfanin gona ke fuskan ta akwai hari daga kwari waɗannan sune dabbobi ƙanana dake cinye ko lalata ɗanye tsabo ko ‘ya’’yan’ shuka. Misali irrin kwarin dake lalata shuka na farko akwai tari, tari yanacin gayen masara da sauran shuke shuke. Akwai kwaron shinkafa yanacinye shinkafa yana lalata shinkafa. Akwai farin kwari yana cinye ganye ya gurɓata ganyen kayan lambu.. Na biyu akwai hari daga cututtuka wasu kwayoyin cututtuka kamar fungai, bakteriya da biros na iyya ardabar amfanin gona misali akwai ros dizez yana sa ganyen alkama da dawa suyi launi ruwan ɗorawa. Akwai lait yana haddasa faɗuwar ganyen tumatur da dankali turawa. Na uku akwai haɗari ga dabbobi wasu babbobin na cinye shuka ko takurawa su hana su sakewa. Misali akwai ɓera da zomaye sunacin hatsi da rogo. Akwai tsintsaye sunacin gyaɗa, gero da shinkafa kai duk wani dai abunda suka samu zasu iyyaci ko ganyen tumatur kodai mene ne sunaci tsuntsayennan. Na huɗu hari ga mummunan yanayi, mummunan yanayi na iyya sawa lalacewar amfanin gona.

Ma’anar da hausa da ‘ya’ya’ dake rufe jikin kwano. Yana nufin ‘ya’yan’ ittacen dake rufe jikin kwano harsashe a ƙaho na halitta. Wannan yana nufin cewa ‘ya’ya’ suna cikin wani nau’in kwano dake kare su kafin su gama girma ko kafin su cir kafin a ciresu dan ampani. Misalin ‘ya’yan’ itatuwa dake wannan dake rufe a cikin kwano na farko kamar akwai koko, akwai gyaɗa, akwai kwakwa, akwai kankana, lemun zaƙi. Mahimmancin wannan tsarin na ‘ya’ya‘ya’yan’ itatuwa shine kare ‘ya’yan’ ittatuwa daga cigaba da lalacewa wannan yana hana kwari ko cututtuka shafar tsaban. Saukaƙa girma da fiddakan ‘ya’yan’ ittace wannan yana kare shi daga matsin yanayi. Taimakamawajen ɗaukan ‘ya’yan’ itace yana hana ‘ya’ya’su su faɗi kafin sun girma sosai. Sannan in kaman in akace koko wannan ‘ya’yan’ itatuwa dake wannan kaman abunda ake nufi Kaman yana a rurrupe a rupe yake Kaman ɓawon gyaɗa abu dai dake cikin Kaman cikin ɗa da mahaifin sa misali dai nake badawa shine abinda yake nufi. to a ƙarshe dai a cikin illimin noman ‘ya’yan’ itatuwa shi yana nufin su fito a jikin kwano ko harsashe harsashe na halitta kamar gyaɗa koko da kwakwa wannan yana da mahimmanci wancen karesu dan tabbatar da ingancin su.

Jirgin sama mara matuƙi. Mene ne jirgin sama mara matuƙi? Jirgin sama mara matuƙi wanda akafi sani da duron a turance wani nau’in jirgin sama ne da aka sarrafashi ba tare da matuƙi a cikin saba. Ana iyya sarrafashi ta hanyan rumot konturol ko kuma ta hanyan shirye shiryen da aka saka masa dan tafiya da kansa. Ire iren jirgin sama mara matuƙi akwai nau’ikan jirgin sama mara matuƙi da dama wanda ake amfani dasu daban daban. Akwai jirgin sama mara matuƙi na sojoji ana amfani dasu wajen bincike, leƙen asiri ko kuma hare hare a fagen yaƙi. Akwai jirgin sama mara matuƙi na kasuwanci ana amfani dasu wajen ɗaukan hoto da bideyo musammana fina finai, labarai da kuma talla. Jirgin sama mara matuƙi na noma ana amfani dasu wajen feshi a gonaki ko lura da lafiyar amfanin gona. Akwai jirgin sama mara matuƙi na sufuri kamfanoni suna amfani dasu wajen kai kaya cikin gaggawa kamar su magunguna ko kuma su kayan masarufi. Jirgin sama mara matuƙi na bincike ana amfani dasu wajen nazarin muhalli irri su tsaunuka dazufa da wuraren da mutane basa iyya shiga cikin sauƙi.

Jin daɗin cin binci mai daɗi da shan ruwa. Gabatarwa cin abinci mai sauƙi da shan abunsha yana daga cikin hanyoyin jin daɗi musamman idan mutun yana buƙatan wani abu mai laushi da sauƙin narkewa. Wannan nau’in abincin yana zama abinci mai haske kamar biredi da shayi, doya da miya, shinkafa da miya, taliya da miya ko ‘ya’’yan’ ittatuwa da ruwan ‘ya’’yan’ ittace. Hanyoyin jin daɗin cin abinci mai daɗi dasha. Na farko dai akwai zaɓin abinci mai sauƙi idan ana so cin abinci mai haske yanada kyau a zaɓi abubuwan dasu basuda nauyi a jiki, kamar haka dai taliya ko shinkafa da miya, koko da kosai, danlin da kifi, gurasa da ruwan lemo kayan lambu da yogot. Na biyu akwai shan abunsha mai daɗi da sanyi ana iyyajin daɗin abinci tare da abun sha mai kyau kamar shayi, da zuma ko madara. Ruwan ‘ya’’yan’ ittatuwa Kaman lemu, mangwaro ko abarba, lemon tsami mai zuma, kofi ko kayan sha masu ƙamshi. Na uku akwai mahimmancin wurin zama wuri mai daɗi yana taimakawa wajen jin daɗin cin abinci Kamar zama a wuri da iska ke kaɗawa, cin abinci a wuri mai tsafta da kwanciyar hakali. Jin daɗin abinci a filin shaƙatawa ko bayan ci a bayan gida a cikin natsuwa. Na huɗu tare da abokai ko iyyali cin abinci ko shan a binsha tare da kwarattun mutane yana ƙara jin daɗin tattaunawa da dariya da abokai na iyyacin abincin sa cikin daɗi.

Jin daɗin cin abinci mai sauƙi da sha, wani abun sha tsakanin uba da ɗansa. A wani yammaci mai laushi inda iska ke kaɗawa cikin sayin dare da daddare uba da ɗansa suna zaune tare a ƙaramin tebur katako a bayan gida, daga nesa ana jin sautin tsuntsaye na waƙa yanayin da rana ke shirin faɗawa, tana da haske mai launi zinariya, a kan tebura akwai kayan ciye ciye masu sauƙi, ƙananun burodi masu laushi da kamshi tare da miya mai ɗanɗano da aka shirya da kayan ƙamshin, a gefe guda akwai ƙananan kayan lambu na kokumba da tumatur wanda suka fara abincin kyalli wanda suka ƙara abincin kyalli. Uban ya ɗauki wani burodi ya tsoma a cikin miya yana murmushi yana duban ɗansa, kana ya ɗanɗana wannan injishi yana miƙa masa burodi da hannu, da ɗan nasa wanda yake ɗan nasa wanda yake matashi ya amsa da farin ciki yanajin ɗanɗano abincin. Bayan ‘yan’ daƙiƙu uban ya ɗauki gilashi ruwan zafi mai ɗan ɗanyar lemun tsami a ciki ya ɗan kurɓa sannan ya hura iska mai sanyi. Wannan yana da daɗi sosai injishi, ya miƙama ɗansa shima yana gwadawa ɗan ya kurɓa yana jin laushi ɗanɗanon tsamin lemon da zafi mai daɗi yana ratsawa cikin maƙoshin sa, yace e Abba yana da daɗi sosai yace yana murmushi, sun ci gaba da tattaunawa cikin nishaɗi suna kawo labarai na rayuwa kala kala. Tarihi da shawarwari masu amfani, uban yana da yana ba ma ɗansa yana ba ma ɗansa labarai na hikima da basira, yayin da ɗan ke sauraron sa ciki girmamawa ko wanne yana jin daɗin kasancewar su tare, ba wai don abincin ba kawai amma dan zumuncin dake tsakanin su. A ƙarshe bayan sun gama uban ya dubi ɗansa yace abinci abinci da sha ba kawai don cika ciki bane amma don jin daɗin rayuwa tare da iyyali.

Jin daɗin cin abicin gargajiya a Hausance. A cikin wata ƙauye mai natsuwa ko acikin gida mai ɗauke da ƙauna ana shirya teburin katako da kwanon abinci mai zafi wanda ke fitar da ƙamshin ƙayataccen girki, a gefe akwai ƙananan kujeru ko tabarma inda kowa ke zama yana jiran ya ci abinci cike da farin ciki. Akwai tuwo da miya, mai, yaji da ƙamshi na daddawa ko waina da miya ko kuma fura da nono. Dangane da irin abincin gargajiya da aka shirya, idan tuwo ne yana zaune a cikin babban kwano tare da miyar kuka ko taushe mai laushi da ɗanɗano na kayan ƙamshi. Akwai kumfa mai ƙamshi daga cikin kwanon yana jawo sha’awa a gefen sa akwai ƙwarya ko kwando da ɗanyen kifi ko nama da ɗan gishiri a ciki yana ƙarawa abinci daɗi baki da hannu suna aiki tare. A gargajiyance dai ana cin wannan abincin da hannu domin jin daɗin cikakken ɗanɗano. Ana ɗiban tuwo da hannu a tsoma shi cikin miya mai zafi sannan a kai baki don jin daɗin sa a gefe akwai ruwa mai sanyi a cikin randa ko kuma zuma da kunu mai sanyaya rai. Ana kurɓa a hankali ana jin daɗin yadda yake ratsawa cikin maƙoshi yana kwantar da zafin abinci. Ana cin abinci tare ana hira da nishaɗi ana dariya ana tuna labaran da suka wuce irin wannan lokaci ana cin abincin kawai ba wai ana cin abincin don a cika ciki bane, a’a, amma wata hanya ce ta haɗin kai da ƙaunar iyali da abokai. A ƙarshe bayan an kamala cin abinci nan sai a yi sai a yi hamdala domin godewa Allah da ni’ima yara suna wasa da sauran tuwon manya suna jin daɗin kurɓan ruwan sha, daga nan kowa ya watse cikin jin daɗi cikar cikin haɗa zumunci su ya ƙaru.

Jin daɗin cin abicin gargajiya a Hausance. A cikin wata ƙauye mai natsuwa ko acikin gida mai ɗauke da ƙauna ana shirya teburin katako da kwanon abinci mai zafi wanda ke fitar da ƙamshin ƙayataccen girki, a gefe akwai ƙananan kujeru ko tabarma inda kowa ke zama yana jiran ya ci abinci cike da farin ciki. Akwai tuwo da miya, mai, yaji da ƙamshi na daddawa ko waina da miya ko kuma fura da nono. Dangane da irin abincin gargajiya da aka shirya, idan tuwo ne yana zaune a cikin babban kwano tare da miyar kuka ko taushe mai laushi da ɗanɗano na kayan ƙamshi. Akwai kumfa mai ƙamshi daga cikin kwanon yana jawo sha’awa a gefen sa akwai ƙwarya ko kwando da ɗanyen kifi ko nama da ɗan gishiri a ciki yana ƙarawa abinci daɗi baki da hannu suna aiki tare. A gargajiyance dai ana cin wannan abincin da hannu domin jin daɗin cikakken ɗanɗano. Ana ɗiban tuwo da hannu a tsoma shi cikin miya mai zafi sannan a kai baki don jin daɗin sa a gefe akwai ruwa mai sanyi a cikin randa ko kuma zuma da kunu mai sanyaya rai. Ana kurɓa a hankali ana jin daɗin yadda yake ratsawa cikin maƙoshi yana kwantar da zafin abinci. Ana cin abinci tare ana hira da nishaɗi ana dariya ana tuna labaran da suka wuce

Jin daɗin cin abincin gargajiya, a cikin gida mai cike da natsuwa da ƙarfin zumunci an shimfiɗa tabarma a ƙasa inda iyali da abokai suka zazzauna a cikin kwanciyar hankali. A tsakiyar su wani babban kwano ne yana cike da abinci mai ɗaukar hankali, tuwo da miya su dambu da kayan lambu, ko kuma a cikin samira ta biyu miya tana fitowa da ƙamshin kayan ƙamshi mai cike da daddawa da yaji wanda ke jawo ke jawo sh’awa tun kafin a fara cin abincin. A gefe akwai nama mai laushi da kifi da aka soya da kyau yana ƙara ma abincin armashi. Kowa ya sa hannu yana ɗiban abincin cikin natsuwa hannu ya tsoma ciki, hannu ya tsoma cikin kowa ya tsoma hannu cikin tuwo da miya sannan a kai wa baki ana jin laushin tuwon da ɗanɗanon miya yana ratsawa a cikin maƙoshi a gefe ana jin sautin dariya da hira, yanayin da kowa ke jin daɗin lokacin. Bayan an ci tuwo sai a ɗan kurɓi kunu mai sanyi wanda ke sanyaya rai ko kuma za aa sha shi da zuma idan ya bada ɗanɗano mai daɗi kowa yana jin daɗin haɗin ɗanɗanon yana godewa Allah da irin wannan ni’ima lokacin cin abincin ba wai don cika ciki bane kawai amma wata dama ce ta zumunci da nishaɗi ana tattauna labaran da suke da suka gabata ana ba ma juna shawarwari tare da jin daɗin kasancwa tare, bayan an gama sai a yi hamdala sannan yara su tashi suna wasa manya kuma su zauna suna cigaba da hira. Wannan ne ke sa ke san na ke son cin abincin gargajiya din ya fi daɗi, ba wai saboda ɗanɗanon sa ba amma saboda kwanciyar hankali da haɗa zumuncin da ke cikin sa.

Jin daɗin cin abin gargajiya. A wata a cikin wata ɗaki mai ɗumi ko kuma a ƙarƙashin wata inuwar bishiya a bayan gida, an tara iyali ko abokai don cin abinci mai daɗi. Ana jin ƙamshin yaji tun daga nesa yana jawo yunwa da sha’awa a tsakiyar tebur ko tabarma an ajiye babbar kwanon abinci, shinkafa da miya, wake, mai da yaji da albasa ko kuma masara da miyar taushe. An fara cin abincin da addu’a sannan kowa ya sa hannu ya ɗiba da jindaɗi tuwo tuwo da miyar kuka, tuwo mai laushi yana haɗawa da ɗanɗano yana bada cikakken ƙwarewar cin abinci, a gefe akwai soyayyar kifi ko naman shanu wanda yake ƙarawa abincin armashi. Ana cin abincin ne a hankali tare da ɗanɗano yana ratsawa a cikin baki har ƙwaƙwalwar mutum, a gefe guda kuma akwai ruwan sanyi daga randa ko kuma kunun aya mai laushi da ɗanɗano mai daɗi, bayan an ɗan kurɓa ana jin yadda yake sanyayawa mutane a rai yana sanyawa jin daɗi abincin ya ƙaru an ce ana ci tare da dariya ana hira ana tuna labarai na da ko ana tattaunawa abubuwan da suka faru cikin rana. Hakanan nan manya suna bawa yara shawarwari suna koya masu darussan rayuwa cikin sauƙi da annashuwa. Bayan an kamala cin abincin nan kowa ya gode wa Allah yana jin daɗin cikar da cikin sa da zumun da cikin sa ya yi zumuncin da aka ƙara ƙarfafawa.

Kayayyakin aikin noma suna da na’urori da kayan aiki da manoma ke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukan gona haɓɓaka girbi da inganta ingancin amfanin gona. Ana amfani da su ne don ƙasa, shuka, don shuka iri, ban ruwa da girbe amfanin gona, akwai na’urori na zamani da kuma kayan gargajiya da ake amdani da su a noma. Ire-iren kayayyakin aikin noma, akwai kayan aikin noma na gargajiya waɗanda sune kayan aikin noma da ake amfani da su tun zamanin da, kuma yawanci ana amfani da su ne da hannu, sun haɗa da farfasa, garma, furfude, gora da ƙaho, matakin shuka. Sannan na biyu akwai kayan aikin noma na zamani, waɗannan sune na’urori da ake amfani da su a noma na zamani, yawancin su suna amfani da injina don sauƙaƙa aikin gona suna haɗa, gasu nan dai kamar haka akwai taracta, akwai haro, akwai sida, ruwan ban ruwa, akwai gargaji, gargajigaje. Sannan muhimmancin kayan aikin noman nan yana rage wahala da gajiya wajen noma, yana taimakawa wajen saurin shuka da girbe amfanin gona, yana ƙarawa kayan amfanin gona yawan kayan amfanin gona, yana taimakawa wajen rage asarar amfanin kayan girbi, yana bada damar noma a manyan gonaki cikin sauƙi.

Tsarin aikin noma. Aikin noma yana kan wasu tsari ko matakai da aka shirya a ƙasa har zuwa girbi da cire amfanin gona. Waɗannan matakai suna da muhimmanci domin tabbatar da ingancin noma da haɓɓaka yawan amfanin gona. Matakan aikin noma: Na farko dai akwai sauya ƙasa; matakin farko a aikin noma shine sauyawa da gyaran ƙasa, wannan mataki yana da muhimmanci domin yana taimakawa wajen cire ciyawa da kuma inganta ingancin ƙasa a cikin wannan mataki ana iya yin abubuwa kamar yanke ciyawa da sare itatuwa domin a tsabtace fili. Juyar da ƙasar da garma ko tarakta don taushi da haɓaka iska a cikin ƙasa, saka taki kamar taki na gargajiya ko na zamani domin ƙarawa ƙasa inganci. Na biyu akwai zaɓen iri bayan an tona ƙasa sai a zaɓi irin shukar da za a yi. Zaɓin zaɓar irin yana da muhimmanci domin yana a amfanin da za a samu, ana amfani da iri mai inganci wanda zai iya girma cikin sauri, ana zaɓar irin da ya dace yanayin ƙasa da yanayin yanayi. Ana iya yin amfani da iri na zamani ko na gargajiya bisa buƙata. Na uku, shuka, bayan zaɓan iri sai a shuka su cikin ƙasa, ana shuka iri ta hanyoyi daban-daban kamar shuka da hannu, amfani da na’ura, saka saka iri a jere sai ban ruwa na huɗu.

ɗiban alkama wata hanya ce da manoma ke amfani da ita don sa ido a ayyukan noma cigaban shuka kafun ingancin anfani gona, ana yin hakan ta hanyan anfani da hanyoyi daban-daban idan mu kai la’akari da shi wato ainihin matan gida ce wanda take ainihin wato sama ma iyali abinci iyalin gidanta yayanta wanda ta Haifa gayinan lokacin wato ainihin Karin kumallo na safe yayi an’ije gefe wato ainihin shi burudinnan ko muce dankali wanda anka dafo ga shinan an’aje tananan tana waresu shayi ga kowa bayan ta gama zuba shayi ga kowa seta miƙa ma kom wani yaro nasa kofin da wato ainihin abin da zaiyi ci wannan ko zaisha wannan shayi dashi irn wannan tana zubama ainihin iyalan ta abincine kawai yayan ta yangida guda kenan wato ba wata zamaace ta wajeba a wagga jama’a ce ta cikin gida wanda ake ba karin kumallo gayi nan za mu gani ‘ya’yanta guda huɗu ko mu ce harda mai ida sun kasance guda shida kenan.

Shukar ruwa mai yawo. Shukar ruwa mai yawo tana nufin irin tsirran da ke rayuwa a saman ruwa ba tare da an gina su a ƙasa ba. Waɗannan shuke-shuke suna iya yin girma a saman tafkuna koguna da dam inda suke ɗaukar abubuwan gina jiki daga ruwa domin rayuwa. Ire-iren shukan ruwa mai yawo ana samun nau’o’in shuken, shuke-shuken ruwa masu yawo daba-daban; wasu na amfani da muhalli, wasu kuma suna zama matsala ga rayuwa da rayuwar halittun da ke cikin sa. Na farkon dai akwai shuke-shuken da ke amfani da muhalli kamar arzolla, wannan wata ƙaramar shuka ce da ake amfani da ita wajen gyaran ƙasa da kuma matsa matsayin abinci ga dabbobi. Akwai docwit, wata ƙaramar shuka ce da ake amfani da ita wajen tsabtace ruwa da rage gurɓatar ruwa. Sannan akwai ruwan latas, shuka ce da ke taimakawa waje hana yawaitar gurɓatattar ruwa ta hanyar tsotse sinadarai masu illa. Na biyu akwai shuke-shuken da ke zama matsala. Yadda ake shuka ruu shukar ruwa ke yawo ke rayuwa, basa buƙatar ƙasa domin girma, suna iya ɗaukar abubuwan gina jiki daga ruwa kai tsaye wasu suna da ƙanƙananan manya manyan ganye da ke taimaka masu su kawo, su kawo a saman ruwa ɗin.

Ambaliya da sauƙin yanayi matsaloli ne da ke shafar mutane, muhalli da tattalin arziƙi a duniya. Ambaliya na faruwa ne lokacin da ruwa ya cika ƙasa fiye da ƙarfin ta ya mamaye filaye, gidaje da hanyoyi. Sauyin yanayi kuma yana nufin canje-canjen da ake faruwa a yanayin duniya wanda ke hassada yawan ambaliya da sauran matsaloli masu nasaba da yanayi. Ambaliya, mene ne ambaliya? Ambaliya ita ce yawaitar ruwa da ke malalewa daga koguna, tafkuna ko ruwan sama mai yawa har ya mamaye yankuna da filayen da basu saba samun ruwa ba wannan yana iya hassasa ɓarna daga gonaki, gidaje, hanyoyi da rayuwar mutane. Ire-iren ambaliyar nan akwai nau’o’in ambaliya daaban-daban daga cikin su akwai ambaliyar ruwan kogi, na biyu akwai amba ambaliyar ruwa na gishiri, na uku akwai ambaliyar sama, na huɗu akwai ambaliyar rijiyoyi, na biyar akwai ambaliyar bututu da magudadar ruwa. Illolin ambaliya, rasa rayuka da dukiyoyi, cutar da muhalli, cututtuka, lalata hanyoyi da gine-gine. Shin menene sauyin yanayi? Sauyin yanayi yana nufin dogon canjin da ke faruwa a yanayin duniya wanda ke shafar zafi, sanyi, ruwan sama da sauran al’umma yanayi. Dalilin sauyin yanayi na farko akwai hayaƙin guba, na biyu yawan sare itatuwa, na uku akwai gurɓatattan ruwa da sararin samaniya, na huɗu akwai yawan amfani da makamashi. Illolin sauyin yanayi ɗin nan, na farko dai yana yawaita ambaliya, rage allbarkar gona, ƙara yawan zafi, rage ruwa a tafkuna, yawaitar cuta.

Daga kayan kaji zuwa samfarin da aka kammala. Daga kayan kaji zuwa samfarin da aka kammala hanya ce da ake bi wajen tallafa albarkatu domin samar da kayayyakin amfani. Wannan tsari yana fara wa daga tattara albarkatun ƙasa zuwa tacewa da sarrafa su har zuwa samar da kayayyakin da za a samar ko amfanin sa. Mataki daga kayan kaji zuwa samfarin da ake am da aka kammala. Na farko daiakwai samun kayan kaji: Kayan kaji su ne albarkatun ƙasa da ake amfani da su don samar da kayayyaki, ana samun su daga daji da ƙasa kamar itace, shuka, auduga da nama. Ma’adanai kamar ƙarfe, zinariya, tama, man fetur da iskar gas ana amfani da su ne wajen samar da plastic da sinadarai. Ruwan teku: Ana samun gishiri, da wasu kayayyakin sinadarai daga teku. Na biyu akwai tacewa da shirya kayan kaji: Bayan an samo kayan kaji ana tace su da shirya su domin su zama masu amfani a masana’antun su misali ana sare itace a fere su sannan a yanka su domin yin gini ko kayan ɗaki. Ana tace man fetir domin samun desel, petir da sauran kayayyakin aiki. Ana niƙa alkama domin samar da gari. Ana sarrafa auduga domin yin zani ko tufafi. Na uku samar da samfari, a wannan mataki ana amfani da kayan da aka tace domin a samar da kayayyakin amfani.

Ciyawar gona ko ganyen hamzari na nufin tsiran masara, amfanin da ke tasowa a gonaki ba tare da shuka su ba. Waɗannan gonaki ba tare da shuka su ba, waɗannan ciyayi suna ƙasa da amfanin gona wajen karɓar sinadarai, ruwa da hasken rana wanda ke iya rage girbin gona. Ire-iren ciyawar gonan nan, akwai ciyawar da ake yawaita ta a gona, akwai nau’o’in ciyayi daban-daban da ke tasowa a gonaki wasu daga cikin su sun haɗa da tafasa, dar dargaza, wutan gona, rogon gora, ganyen tsutsa. Illolin ciyarwa a gona, cin gaba da amfanin gona, rage yawan amfanin gona, shafar lafiyar amfanin gona, sa wahala wajen girbi, samun guba a gona. Hanyoyin kula da ciyawar gonan nan: Na farko dai ciya cirar ciyawa da hannu; manoma suna amfani da hannu ko ababen yanka kamar adda, don cire ciyawa. Amfani da kayan aikin gona; ana amfani da kayan aiki kamar falko, garma, da taratika don cire ciyawar daga gona. Amfani da magunganin ciyawa: A na a kwai sinadaran kashe ciyawa da ke da aka fesa a gona domin hana su girma. Dashen irin shuka mai ƙarfi, ana shuka wasu shuke-shuke masu saurin girma domin hana ciyawar samun.

Shagon siyar da ‘ya’yan itace, wuri ne da ake siyar da nau’ikan kayan ‘ya’yan itatuwa daban-daban ga abokan ciniki, wannan shago yana iya zama babba ko ƙarami kuma yana iya kasancewa a kasuwanni, shaguna ko wuraren da ake tara ‘ya’yan itace ga manoma. Abubuwa da ke cikin shagon siyar da kayan itace ita ce nau’ikan kayan itace, ana siyar da manyan nau’ikan kayan itace kamar tuffa, lemun tsami, kankana, ayaba, mangwaro dabbino, lemu, gwanda, abarba. Na biyu akwai tsarin ajiyewa da nomi. Ana ajiye ‘ya’yan a cikin kwanduna, firiji ko kuma kan tebura domin su kasance masu kyawu da lafiya. Wasu ‘ya’yan itatuwa suna buƙatar sanyi don su daɗe ba tare da lalacewa ba. Na uku ma’aikata da masu shiryawa akai mutane da ke kula da shaguna suna yin aiki kamar karɓar kaya daga gonaki ko dalilai dillalai. Na biyu akwai shirya ‘ya’yan itace don siyarwa, akwai yin ciniki da abokan harka, tsabtace shago da kula da lafiyar ‘ya’yan itace. Muhimmancin shagon siyar da kayan itace ita ce na farko akwai samar da lafiya lafiyayyen abinci, na biyu akwai taimakon noma da manoma na uku akwai samar da ayyuka, na huakwai taimakawa tattalin arziƙi.

Sarrafa garin fulawa ta hanyar soyawa hanya ce da ake amfani da ita wajen sarrafa garin fulawa domin samar da kayayyakin ci iri-iri. Ana amfani da gari fulawadomin yin abubuwa kamar ƙosai, waina, fanke, cincin da meat-pie da sauran su. Wannan tsari yana farawa ne daga shirya kayan haɗi har zuwa soyewa da ajiyar kayayyakin da aka samu. Matakai na soyawa da sarrafa garin fulawa. Na ɗaya akwai shirya kayan haɗi, kafin a fara soyawa dole nea tanadi kayan haɗi masu muhimmanci waɗanda suka haɗa da garin fulawa, rubutaccen yis ko baking powder, gishiri da sukari, madara ko ruwa, mangyaɗa ko man sunflower, ƙwai ko bagakarma [Gyaɗar miya] Kenan. Na biyu kuma akwai haɗin garin fulawa da sauran kayan haɗi, bayan an tanadi kayan haɗi an haɗa su ta hanyoyi masu sauƙi, ana saka garin fulawa a kwano ana ƙara gishiri, sukari da baking powder ko yis, ana zuba madara ko ruwa kaɗan-kaɗan tare da kwaɓa fulawa har sai ta yi laushi, ana ƙara ƙwai da sauran kayan ɗanɗano idan ana buƙata. Ana barin ƙullun ya huta na ‘yan mintuna kafin a soya shi. Sannan na uku zafafa mai, zafafa mai da soyawa, shi zafafa mangyaɗa a cikin kwanon soyawa ko tukunya ana amfani da cokali ko hannu don zuba ƙullun cikin mai mai zafi, ana soyawa a wuta mai matsakaici don hana ƙonuwa. Ana juyawa lokaci-lokaci domin soyewa dai-dai da kowace fuska.

Tashin shuka ko tsiro wani muhimmin mataki ne a rayuwar shuka inda tsabar take farfashewa ta fara girma zuwa ga sabuwar shuka. Wannan tsari yana buƙatar abubuwa kamar ruwa, iska, hasken rana da yanayi mai kyau don samun nasarar girma. Matakin tashin shuka: Akwai shukan ruwa, haɗin sinadarai, tashin ganyen farko, cigaban shuka. Nau'o'in tashin shuka: Akwai tashin sama, a wannan mai suna tasowa zuwa sama daga ƙasa, misali wake, agushi rogo. Sannan akwai tashin ƙasa, a wannan nau'in yayin da ganyen farko ke fitowa sama misali; masara, Alkama ko gero. Abubuwan dake taimakawa ko hana tashin shuka; abubuwan dai dake taimakawa na farko akwai ruwa, yana taimakawa wajen shayar da tsabar kuma kunna sinadarai, akwai iska, ana buƙatar iska domin yin numfashi da samun kuzari. Akwai zafin jiki; yanayi mai kyau yana taimakawa cigaban ƙasa. Akwai hasken rana, yana taimakawa shuka ta fara yin bayan tashin ta. Sannan abubuwan dake hana tashin shuka Akwai ƙarancin ruwa, idan ruwa bai isa ba, akwai rashin iska, tsaba na buƙatar iska domin yin numfashi. Akwai sanyi ko zafi mai yawa, idan yanayi na zafi ko yayi fiye da ƙima ba za ta yi tsiro ba. Rashin lafiyar tsaba.

Shirya kayayyaki don kasuwa. Wata muhimmiyar hanya ce ta ke taimakawa a cinikayya da kasuwanci wannan tsari yana farawa ne daga tattara kayayyaki, tantance su, shirya su cikin tsari da kai su kasuwa don siyarwa. Matakai na siyar da kayayyaki a kasuwa, na farko dai akwai tattara kayayyaki na biyu akwai bincika inganci, na uku akwai shirya kayan a cikin kayan container, na uk huɗu akwai ajiya da tsare kayayyakin, na biyar akwai tantance farashi, na shida akwai shiryawa don kaiwa kasuwa, na bakwai akwai talla da sayarwa. Muhimmancin sayar da kayayyaki a kasuwa akwai inganta cikakkun cin akwai inganta cinikayyaa da samun riba, akwai kare kayayyaki daga lalacewa ko ɓaci, akwai sauƙaƙa sayarwa ga masu buƙata, sannan akwai samar da ci gaba da cigaba da kasuwanci da tattalin arziƙi. Toh a ƙarshe dai shi wannan ma’anar shirya kayayyaki don a kai kasuwa hanya ce mai muhimmanci wadda ke tabbbatar da cewa kaya sun dace a kasuwa suna da inganci kum suna cikin yanayi mai kyau don siyarwa ta hanyar bin matakan shirya kaya ajiya, farashi, sufari za a iya samun ciniki mai kyau da riba.